I cal man tye iye gang bedo ma i gang bedo man tye iye odi aryo ma acel tye ot bati madong otii ki acel tye ot lum ma ki rado kore ki lobo ki bene i cal man tye iye yadi maboco ma mukene macego ma otwii iteng gang man

I cal man tye i ye dano abic madano angwen gitye ka wot i diyo matye kama yadi tye otwi i ye mapol ki bene i cal man tye i ye yadi ma otwi maboco ki macego ki bene tye i ye lum ma otwi i ye maboco ki macego.

I cal man tye iye otok wic mapol adada ma mukene kalane tye macol col mukene tye alumalum mukene tye kala lum ma otwo mukene tye mablu mablu ki mukene tye matar matar.